Daro asatu garssan gidduwan eqqida adil''e mera maayyida Orttodokisse woossiyo keetta qeessenne qassi appe guyyeera eqqidi bootta naxala maayyidi yanxxilaa oyqqi uttida bitanne de'ees.

ha misilee wolaytta odi bessan oychi zaaruwan appe asi hadirssa bagaara de'iyaagee qassi issisan de'iyaaga giidi odees.

Daro asati de'iyoosaani issi aaho goshshaani xaatta moconaa ahimeda aabi bari kushiyaani ka'ida paappaya oyqqi uttidaagee beettes qassika a miyaani issi maccaara bootta koppiyaa wottad apaappayaa oyiqqa uttasu.

Qoccan zal'uwassi shiiqida yeechchan micceti uttida unccati de'oosona. etikka qassi qoodan ichashshai gidiyaagee qanxxeti qanxxetti uttidaagee de'ees. hegappe sa'a baggan pesttaleti de'oosona.

Kaamiya bollan kiyi uttida cora dorssatinne amarida deeshshati beettoosona. Qassika ettape sintta baggaara cora motoretinne attuma asaay diyage beetees.

Ha misilee kaamiya ogiyan eqqi uttida heezzu tohuwara de'iya baajaaje, qassika kaamiyan yane ha heemetidi de'iya cora asaatinne, qa kaamiyawu gidduwan heemetaydda de'iya issi naa'iya beetawusu.

Ha misilee wolaytta yettanchchatuppe erettida issuwa gidida Diidi Gaagga misiliya. Ikka ba kushiyan Wolaytta dungguzaa maayuwaa xaaxi uttiis. Puulattidi bootta maayuwara walqqi-walqqees.

issi kareni saaxiniyan de'iya timaatimmiya kiluwa bolan woti wotidi kiliidi de'iya asati de'oosona. qassi ha bagaara kaarootee de'es.

Issi wora garssaan wora do"ata gidiyaageti giita maata garssaan heezza gididi wooxiidi diyaageti beettoosona. eti de'iyoo heeraan gita miitaynne lo"iyaa maatati de"oosona.

Issi maayuwa zal'o keettape kare baggaara zammana naa'u maccaa asatu maayoy eqqi uttidagee beetees. Hegappe issoy qassi bootta lo'iyaa dancceti uttidage beetees.

Hagee Leemo keettaa misilliyaa. Ha keettaa penggiyan issi mishiriya ba kushiyan samppaa oyqqa uttidaara beettawusu. Ha keettan tiyettida qalamee zo''o qalamenne qassi xifatiyaara de'iyaa qalameti tiyetti uttidosona.

Na'u harddiiday gita bazzuwaani zaallay de'iyoo sohaani eqqi uttidosona etappe guyee bagaara qassi wogga mittay de'ees qassikka meli uttida maatati beettoosona.

birataappe woykko aleequwappe merettiya allequwassi maadiya miishatuppe issuwa gidida kushiyan wotiyo migidoy beetees.

Issisa shiiqqi uttida cora yelaga attuma naatine macca naati loidi gigi uttida maatay deiyo heeran eqqiuttidageti beetosona. Etappe guye baggaara ciishshay de'ees.

ha misilee cora kaameti beettoosona sintta baggara xaacetu kaamenne appe kaalidi de'iyaa wolaytta woga maayuwaa mayida macca yelaga naatinne dumma dumma motoreti asatinne bettoosona

issi ogiya doonan de'iya shuchaappe oosetida dirsaa bollan eratettaappe koyroy xoosawu yayiyooga yaagiya xifatee dees. qassikka salo gufanto kartaa misilee beetees.

Hagee misilee maxaafa keetta misile. Ha maxaafa keettan cora maxaafati deskkiya bollan de"iyaageti beettoosona. qasikka naa"u maccatine naa"u attumaageti luxiiddi diyageti beettosona.

Issi koskke giddon kaquwan de'iyaa dumma dumma meray de'iyo keettaa zamman puxxati eqqi uttidoosona. qassikka karettanne boottanne keetta maayuwa meecciyo, keetta meeciyo puxxati eqqi uttidoosona.

ha misilee qocaa gidon de'iyaa qorkkiyappe meretiya cora shidhatinne qassikka zambiiliya oyqida macaara beetawusu

Ha misilee issi ceega qorqqoro keettan eqqi uttida suuqee, qassi ha suuqiyappe kare baggaara jarkkaanee, motoree, maayuwaa meecciyo miishshaynne qassikka baannatti uttida biittay de'ees

issi kaciyaara de'iyaa gita deeshiya naa"u deeshsha marata oyqqada eqqidaageeti beettoosona he naa"u qeeri deeshshatikka issina karettiyo issina bullata ekkiyaara bettawus.

issi puulati uttida keeta garssan bootta maayuwa maayyada issi yelaga na'awu tukkiya tiggaydda de'iyaara beettawus. ippe qa ya baggar naa''u attuma naati de'oosona.

wolaytta de'iyaa xoqqa deretupe issuwaa gidida Daamota deriya giyaa xifaate de'ees. qassikka wogga gita shuchchan keexettida keettatinne addussa kaameti de'iyaageeti beettoosona.

Issi gade garssaan issisaa shiiqidi puutissanawu wotti tookki woottido giraabiliyaa puuteenne qassikka sintta baggaara shonkooraay tokketti uttdagee de"ees. qassikka sintta baggaara sa'an meeli uttida shoonkooray de"ees.

Ogiyaan eqqida heezzu qii naati puulati giigidi wolaytta dungguzara de'iyaara maayuwa maayyidi bantta kushiyaa oyqqeti eqqi uttida naati beettoosona.

Qoccani micceti uttida sa'an laalettid uttida donoy de'ees. he donoy issoy issoy ordde issoy issoy qassi suuppa donotikka de'oosona qassi harabay sa'an micceti uttida baynnay de'iyaageekka beettees.

Qoccani cora asati de'iyaageetuppe amarida asati aybbakko bayzziyoosan shammisiyoosan hokki uttidaageeti beettoosona. hegetuppe issina bari kushiya guyyekko aatta uttada pesttale oykka uttidaara beettawus.

issi keetta garsan macaagetinne attumaagetti yelaga naati qassi sinta bagaara shabaashabiya asay de'ees.

keehi shuchchaappe oosetida wogga keettay de'iyo heeran, pudetta bagaara de'iya gita mitatinne tokketi uttida ababati de'oosoana.

Issi yelaga na'ay ajjoora soossuwaappe yafinttan deriyaa bollan eqqidi bari kushiyaa miccidi wolaytta banddira oyqqidi bar shuraabiya qassi Wolaytta banddiray de'iyooga maayyi uttiis.

Issi bootta meray de'iyoo pala lo"iyaa shuuchcha keettaa kareen bootta meeraara issi kaamiyaa eqqa uttaasu. he keettaappe qassi sintta baggaara keehi lo"iyaa ciishshati de"oosona.

Ichashshu yelaga naati bootta maayuwaa maayyid issi mala xifaatiya maayyi uttida naati bari kushiyaan issina na'iyaa wolaytta banddira oykka uttasu.

Issi bitanee bari huuphiyan qophiya wottidi kootiya maayidi toketti uttida gibirinnaa muruta gidida mangguwa bari kushiyan oyqqidaagee beettes. Appe guyye baggaara qassi cora muuzzeti toketti uttidosona.

mitaappe merettiya soni uttanawu maadiya zamaaana puulati uttida oydee dees, ha oydiyappe guyessa bagaara naa"u attuma naati de'oosona, qassi ogiya bagaara kurkure gaaariyaya sugiya na"ay beetees.

Ortodokisse woossiyo keetta aawati uttidaageeti bantta kushiyaankka qassi xam''a oykkidi uttidaa cora asati de'oosona. eta kaallidi qassi maccasatinne attumasati de'oosona. etappe guyye baggar qassi maariyaami misile de'ees.

zo'o sharan miccetti utida dumma dumma

Orttodookise bataskkaanan mitta garssan uttida cora asati naxalaa maayidi yettayi yexettiyo saatiyan kushiya baqqiiddi de"iya asati de"oosona.

Qoccaa giddon de'iyaa naa"u daasse keettati beettoosona. Ha daasse keettappe qassi issuwaan maayyuwa zal"anchchay bari kushiyan maayuwa oykkidi ba hashshiyankka qassi issi suriya wottidaage giddon de'iyagee beettees.

Mitta ayfe gidiya ha loome corattidi laase shara giddon de'ees. Ikka qassi darinkka kaa''ichchibeenna. Qassi A bollan qassi caccaray caccaray de'ees.

Naa"u aaho ogiyan harddida meray de'iyo qalameenne qassikka wolaytta dungguza meray de'iyo qalamee tiyetti uttidaage beettees. Qassikka ogiyan cora asatinne kaametinne yaanne haanne biiddi diyaagee beettees.

Wolaytta wogaa maayuwa maayida issi na"ay issi na"eeni...

Wolaytta yeelaga yettanchcha Diidi Gaaggi ba qooriyaan naxalaa xaaxi uttidi ba hashshiyankka qassi ba naa"u kushiyan xam"aa yuushshi aatti wottidi dungguza maayi uttidaage bettees.

Naa"u macca aayeti bantta xeessaa hokissi wottidi bantta naa"u kushiyaa sa'an wottidi puutiya tokkiiddi de'iyaageetti beettoosona. Etappe issinna qassi wogga naxalaa bari huuphiyan xaaxa uttasu.

Cora yelaga naatinne qassikka dumma dumma wolaytta wogaa maayo gidida maayi uttida macca asati bantta bullukkuwa maayidi qassikka attumaageeti dungguuzaa maayi uttidaageeti beettoosona.

Hagee misilee dumma dumma lo''iya meray de'iyo ciishshan doodetti uttida wolaytta wogaa keettaa. Ha misiliya guyye baggaara qorqqoro keettay de'ees.

ha misiliyani mokkidi de"iya badalay aaho shooqani beettessi a xeelidi de"iya assatikka beettosona qassi ya bagarakka muuzeka beettesi.

issi shiiquwa sohuwan oyiddu maccaageetinne heezzu attumaageeti de'iyaageeti beettoosona. etappe zokkossabaggaara qassi yaagiya xifatee de'ees. "wogaanne isiporttiya moconaa yaagiya xifatee de'ees. qassikka eta sintan tophiya bandiray de'iyagee beettes.

Urqqaa miishsha gidida heezzu mesqqeleetee coociya yuushuwaan uttiis. Ha mesqqeleetee qassi dumma dumma kattaa kattanawu, kattaa kattiyo saatiyan qassi herchchennaadan maaddees.

naa'u kare biittaa bootta asati ajooraa soossuwaappe hafintan wora garssan eqqi uttidaageeti beetoososna, etappe issina macaara, issoy qassi guye bagaani kushiyan karetta kootiya oyqqidi zo'o shuraabiya maayi uttidaagee beetees,

Issi keettaa giddoon urqqa miishshaa gidida kushe hiillan merettida xaaroy, bashee, qassikka loggomoy de'iyagee beettees. Sa'an qassi haylanddiya tuchchay beettees.

Shiiquwa Sohuwan cora asati shiiqi uttida maccageetinne attumageeti beettoosona. Hegetuppe sintta baggara manaxxiriya bari ayfiyaan wottidda issi maccaaranne qassi gidduwan de'iyaa dawutara oykkidi biiriya xaafide de'iyaa issi bitanee de'ees.

Keehi dere de'iyoo heeran abbaa haattay de'iyaagee beettees. Appe qassi hapintta baggaara shuchchan diretti uttida keettay beettees. Qassikka a heeran cora mittati de'oosona.

Goshshaa bollan waattan de'iya naa"u boorati de'oosona. Ha booratuppekka qassi issoy sinttawu aadhdhi uttis. Issoy qassi guyye aadhdhi uttidaagee beettees. Qassi etappe sintta baggaara leemo keettay de'iyageeta beettees.

Gongolo garsan attuma naatinne macca naatinne beettoosona. etappe issinna xoqqu ga beettada ba kushiyaan wolaytta qonccissiya banddiraa oyiqqidaaranne qassikka issi attumaage ba kushiyaan dungguza oyiqqidaagee beettes.

Ha misile Wolaytta giddon eretidda soossuwappe issuwa gidida na"u baggara de'iyaa keehi addussa gate de'iyo Ajjoora soossuwa misile; ikka de'iyosay keehi kakati uttida man"iyaan de'ees

ha misile toophiya toho kuwassiya kassanchchatu misiliya ettappe giduwage wolaytta yeletta gidiya fiqire biniama qassikka hadirssa bagarra gaxxan de"iyage wolde barakkata.

Issi bitanee maatay de"iyo heeraani wolaytta dunguzaa kootiya maayidi wolaytta odi bessaappe yiida asati oyichi zaaruwa oyichchiidi diyooga bessees. Appe guye baggaara qassi issi keettay de"es.

Oyddu yelagaa naati issi meray de'iyo bootta shurabbiya issi mala xifate tiran de'iyo maayyuwa maayyi uttidoosona. Hegetuppe issoy qassi attumaaaga naa''iti qassi bantta qooriyaan dungguza xaaxxi wottidoosona.

Pirotesttantte ammanuwaa kaaliyaa asati bantta kushiyani xifatiyaa oyqqidagetti beettoosona. Hegeettuppe baggaay maccaaga. Issoykka qa attumaga issinaa kiyaa eqqa uttada geeshsha maxaafaa oyqqa uttasu.

Kaamiyaa ogee de'iyo heeran appe ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara gita worai woikko gita mittei de'ees' ha bintta baggaara qassi sinttaara gita deree de'iyaagee beettees.

wolaitta soodo yuniberssiya giddon de7iya daro cora tamaare naati anjjettanau giigi uttido sohuwan he keettaa giddon qassi sa7aa bollan micetti yegetti uttida ceeccai de7ees

inggilizattuwaa toophphiyaassi giya xifate beettees. ha xifatiyaappe duge baggaara qassi ichchashantta kifiliyaa tamaaratu maxaafaa giyaagee beettees. qassikka kifile garssan tamaarissaydadiya issi macca asttimaariyaa beettawusu.

issi kaamiya ogiyan tamaa daafay kiyidosan coora asati de7iyaageeti beettoosona. qassi he kaamiya ogee shuchchan kaamee aadhdhenna mala diri oottidosona.

Wolaytta wokaa maayuwaa gidida dungguuzaa maayi uttida qassikka naa"u maccaqerinaati bullukkuwaa maayidaageeti sintta baggaara de'oosona. etappe qassi guyye baggaara issi yelagana iya bullukkuwaa maaya uttaasu.

wolaitta erettida yelaga yettanchchatuppe issuwaa gidida hagee diidi gaagga i qassi maayido maayoi adil77e ciishaa merai de7iyo kootiyaa maayo uttiis

Tammanne naa"u asati toketti uttida uuttaa giddon eqqidaageti de'oosona. etappe qassi naa"ay maccaageta heezzay qassi qophphiyaa wotti uttidosona. heezzay qassi utti uttidosona.

Issi puulatida keettan addussa naa"u magalashoy issoy dancceti uttidaageenne qassikka ciishshaa wottiyo mishaykka beettees.

shaafan eqqida cora yelaga naatinne qassi motoriya meeccide de'iyaageeti beettoosona. he shaafappe qassi sintta baggaara shuchcha kessiyo sohoy de'ees. hegappe qassi yuushshuwan daro mittati de'oosona.

giya garssan baizuwooyyo shiiqidi alggaa bollan woikko arssa bollan miicetti uttida oiddu baacainne qassi issi baacainne gidduwan qassi madooshai beettees.

wolaytta woga qoncisiyaa maayuwaa maayida oyddu durssanchatti duridi de"iyagetti beettosona ettappe guye bagar dumma dumma shuchatine qassikka maatati beettosona.

adil"e i shamerai de'iyo naa"antta kifidiyaa woletta tuwaa luuxiyo maxaafaa giya xifatee beettees appe qassi pude baggaara toophphiyaa banddirainne toossa dere deretettaa banddirai beettees.

issi yelaga na'iya bar huuphiyaa keehi puula giiga dadetta uttiraara hayttan qassi worqqaa woottada barqqooriyaakka qassi worqqaa woottida na'iyaa beettawusu.

Attuma asa pulayi giigissiyo sohuwan issi yalaga na'ay barhuuphiyaa meedeti de'iyaagee beettees appe qassi sintta baggaarappude kaquwan de'iya zambbiilee beettees.

heezzu yelaga naati wolaytta woga maayo gidida bullukkuwaa maayidi alleegi uttidaageeti beettoosona etappe sintta baggaara durayde de'oosona qassi guyye baggaara kushiyaa baqqayde de'osu etappe guyye baggaara qassi kaamee de7ees

issi aayya shaashiyaa qacada addussa qamisiyaa maaya uttada gulbbata bollan uuttata bar naa77o kushiyaa xaaxa uttidaara beettausu imiyyiyan qassi uuttaa haaxayi de7ees ippe guyye baggaara qassi qeeri badalaa tohetti uttiraagee des

Yelaga na'ay kaamee de'iyo sohuwan gidduwan eqqidi bootta mayo maayidi barkkushiyaa naa"aa micci uttidi ba huuphiyan qassi qophiyaa woottidi karetta suriyaa gixxidi bootta caamaa oottida na'ay beettees.

Orttodokise woosiyo keettaa gadaawa gidiya qeeseti sintta baggaara adilde ciishsha meraa maayuwaa maayida qeeseenne qassikka karetta maayuwaa maayida qeesee beettoosona eti issi woraa garssan dugetta wolhdhiddi do'oosona.

naa77u yelaga maccinaati bootta issi mala maayuwaa qassi issi mala xifatee de7iyo shiraabiyaa maayidi eqqi uuttidaageeti beettoosona etappe issinna ba qooriyan tonggo zaa xaaxa wottaasu issinna qassi ba qooriyan borssaa ba77a uttasu

urqqaa miishsha gidida kushe hilla merettiya corasha

ha misilee kushe hiilan meretiya dantteliyaa; ikka meretiyoy qassi kiriyaappe mereteess, ha danttele dumma dumma cora meray de'iyo dantteliyaa.

cora asati bantta kushiyan puutiyaa oyqqiy eqqidaageeti beettoosona. etappe qassi naa'ati gataakko kiyo uttidi issi bitanee bara naa'u kushiyan puutiyaa oyqqi uttidaagee beettees

issi kuttiyaa keehi aakka utteda bari marata aphpha uttidaara beettawusu he hapexxi uttida maratuppe naa77ati bootati bantta doona paakku gaxi kessi uttidai de7oosona. he miiyyiyan qassi i gita auree dee'es.

Issi keettaa giddon qaaphphetti uttida naa"u sirinttainne gobbai de'iyaagee beettees qassikka sa'an masqqeleeteenne shaatee daro shaateti kushiyan merettida shaatee de'ees.

Mishiriyaa qocan zal77aidda uttidaara ba sinttan sharaa miccada bunchchetta badalaara lasttiqiyaaranne qassika balddiya oiqqada miiyyiyan qassi sharaa bollan mitta badalaa oiqqidaara uttaasu.

kaamiyaa ogiyan barkka zo''o meray diyo gita kaamee beettees qassikka he kaamiyaappe dugetta baggaara baajaajetinne motoretinne qassi gita mittati eqqidaageeti beettoosona

Puutiyaa puutisiyo sohuwan karetta sharan biittan kummidi cora dumma dumma puuteti toketti uttidaageeti beettoosona. ha puutee qassi awainne iraynne a shocenna mala bollaara darccay de'ees

ushsha keettan duuqetti uttida bagga eessay de'iyo birilleenne qassi woranawu dulliyaa attida eessay de'iyo birilleti de'oosona etappe qassi miiyye baggaara masoofee de'ees

Oyddu maccaasati bantta huuphphiyaan shaashshiyaa qaccidi bantta sinttan qassi sharaa micci yeggidi samppaa oyqqidi badalaa punniidi de'iyaageti beettoosona. etappe guyessa bagggaara qorqqoro dirssay de'ees.

xora yelaga maccanaati issi saa shiiqi uttidi issi keettan uttidaagiiti beettoosona etappe sintta baggaara karetta borssaa oidiyaa bolli woottida qassi ba doonankka maskkiyaa wottauttiira issi yelaga na7iya beettausu

kaamee ogiyan coora yelaga naati issi mara merai de7iyo bootta shuuraabiyaa maayidi bantta kushiyankka qassi ogiyaa pittiyo puxaa oikkidi pittidi diya naati beettoosona

gitaa aaho keettan zazzaluwa garssan de'iyaa wogga boota caccaraara de'iyaa maatta miizati beettoosona. eta sinttan qassi maatay yegeti uttiis.

keehi qodan coratti uttida asati macca asatinne attuma asatinne yiira naati yelaga naati de7iyoosan issi mishiriyaa a dussa qamisiyaa maayaara shaashshiya tiyaara godaa qaalaa markkatteedda diyaara beettoos

ha misille wolaytta wogaa maayuwaa maayi uttida corra attumane macca naati giffatta gaziyaa kaassa kaa"iyagetti beettosona ettikka maaran eqid kushiyani gatima oyqi uttidossona.

zo77o sharaa bollan baizuwassi shiiqqida dooretti uttida maccaasainne attu maasai uuphiyaa pixanau go77ettiyo miidoinne baxxareenne shiiqiyo uttiis

gaxe garssan toketti uttida aisaari uttida badalainne qassikka yeechchaara de7iya uuttai qassikka mitta aife gidiya abokaadoi deebeettees

Ha misiliyan heezzu tohuwara deiya baajaaje, kaamiyara heemetidi deiya asaay, qassika baajaajiyappe haddirssa baggara naa'u miishireti eqqidageti betosona.

issi gita zaallaa shuchchan wolaytta dungguzaa maayuwaa ba qooriyan xaaxi uttida issi yalaga na7aainne issi yalaga na7iyaa utti uttidosona. etappe qassi guyye baggaara keehi gita mittay de7ees.

Issi supperimarkkeetiyaa giddon cora ushati de'oosona. laassilaassay juuseenne qassikka zaytee maastiyabaati de'oosona.

keehi xeeloukka lo77iya puulatti uttida sohuwan bootta merai de7iyo qalamee tietti uttido keettai appe qassi miyye baggaara toyetti uttida zambbati de7oosona

qoca qarssan salo meray deiiyo sharaa bollan micetti uttida daro zo'o shunkkurutee de'ees. he shunkkuruutiyaa xeellanawu woykko shaammanawu yiida attumaa asatinne maccaasati eqqi uttidosona.

Amaridaa yeelaga attuma asaati maalado guurara xalqqe de''iyo sohuwan shuchchan oosettida bootani bantta zokuwaa zaqi oottidi bantta kushiyaka sa'an wottidi naa'u gediya xoqqu oottidi ispportiyya oottidi de'iyageti betosona.

ortodokisi woossiyo keettaa geliyo penggiyan keehi a dusatettay de7iyo wolaitta banddiraa kaqetti uttidaagee beettees. he woossiyo keettaa qassi geliya asainne haa kiya asai de7iyaagee beettees.

Issi aaho keettan qoodan cora yelaga naati utti uttidosona. etappe gidduwaan qassi issi boottaa maayuwaa maayida gita asaynne qassi karetta maayuwaa maayida gita asay de'ees.

Issi kooskkiyaa kare baggaara kaquwan kaquwan de'iya muuzzee qasikka saaxiiniyaa bollan de'iya shunkkuruutee tuummoi qassikka timaatimee de'iyaagee beettees.

too ku haasiyaa dembban kuwaashe kaa77ididiya yedaga naati beettoosona etikka qassi kushiyan zo77o merai de7iyo bootta maayuwaa maayi uttidisona issoi guddufun quxure isoi tamma issoi demo laappun tammu quxure

Cora maatta miizzati maaraara eqqi uttidaageeti isi keehi gita qorqqoro keettan shuchchaappe ootettida keettan de'iyaageeti beettoosona. he miizatikka qassi eta sinttan maatai yegetti uttiis.

keetta giddon qaaphuwan de'iya cora gosetinne mashshay zazzareenne qassikka bulee de'iyaagee beettees ha keettay qassi gidduwan dirssa malay de'ees

ha bataskkaanay wolayttan de'iya kaatolike woossiyo keettatuppe issuwaa gidida gidishin i beettiyoi qassi boddite ambbaana a dooddi uttida keehi gita mittatinne qassi adil'e ciishsha mera de'iyo ciishshati beettoosona.

issi xaace yaara gidida issi bitanee bari kushiya issuwaa xoqqu oottidi issi kushiyan qassi dawutaraa oyqqidi haasayidi diyaagee beettees qassi appe guyye baggaara ziqi giida sohuwan issi xaaceenne issi bitanee outtidaagee beettees

ha misilee issisaa shiiqi uttida salo meray de'iyo walqi walqqiya abaynne a yuushuwan qassi dereti de'oosona. ha deriya yuushuwan qassi issi issi mitati de'oosona.

Ha misilee bootta naxalaa maayi uttidi bantta kushiyan qorqqoruwa oyqqidi parssuwa uyiiddi diya asati beettoosona. Eti uyiyogeekka geeshuwa giyo ushshaa uyiiddi doosona.

Hagee misilee puutiya puutissiyo sohuwaa. Hagan qassi betiya sandduqiya qanxxuwan de'iya cora puuteti uttidaget betosona.

Cora asati wolaitta wogaa maayuwaa gidiyaagaa dungguuzaar de'iya hadiya gixxi uttidaageeti de'oosona. issoi barkkushiyan gosiya oykkidi dees. qassi gidduwan uttidaagee pishaale milkkana giyoogaa karetta maayo maaya uttiis issoy qassi gonddaliyaa tooraara oyqqi uttiis.

issi kooske giddoni dooretti uttida busqqutetinne qassikka ishshigiyan de7iya haattatinne jarkkaanee de7iyaagee beettees

issi aaho gushshan toketti uttida gaashee de7ees he gaashiyaa gidduwan qassi heezzu attumaasati beettoosona issoy hokkidi cakkiiddi de'ees qassi etappe ya baggaara keehi eqqida mittati beettooso

ha bitanee boota maayuwa maayidi issi deriya huuphiyan oydiyaa kare baggan oottidi utti uttidaagee beettees appe guyye baggaara zigqa sohoynne qassi issi qorqqoro keettay deyaagee beettees

kehi deree de7iyo heeran issi gelshshoi mittan waaxetti uttida mittaa bollikkii uttidi barkkushiyan muuze mala7oiqqi uttidaagee beetees appe qassi guyye baggaara kehi daro kakati de7oos

olaitta wogaa maayo maayidi toora oikkidi qassikka hadiya maayira asati qassikka cachchasayyo oikkidi duriidi de7iya asati de7oosona he asatuppe

Ha misile maayo keetta karee baggan eqqida maca asaa qamisee, surenee qassi keetta piitiyo puuxay qassika keetttaa meeciyo miishshay eqqidage betees.

Cora asati deree de'iyo heran booketti uttida woodira biittayde'iyosan daro asai bookkiididiyaagee beettees eta giddon qassi xombban xombban maata merai de'iyo maayo maayida maaddiya asati de'oosona.

Issi qoca giddon dumma dumma soorin go'ettiyo miishati hegeekka biraadisttee saanee maayo meecciyoogeenne qassikka haattaa duuqi oottiyo jooggee de'ees.

giya giddon zal'iyanne shammiya asati de'iyageeti beettoosona. ha zal'iyosan qassi sharaara kumida donoy qassikka micetti uttida qaaree, kaarooteenne xaatta santtay diyage beettes.

issi yelega na7iya karetta qophphiyaa wottada, boota shuraabiyaa maayada, bar xeesan karetta kootiyaa danccada, bar issi kushiyaa xokku oottada xam77aara de7iya boota banddiraa hagaadan yaagaagaa oikkaasu. bo yoos giya xifati de7ees.

Misilayn wolaytta wogaa maayuwaa maaayida issi biitanene miishiriya betawusu. Qassika etara keehi puulatidi uttida dumma dumma alleetoan alleqi uttida paraay betees. Ha biitaane kushiyan toorane gonddaliya oyqqi uttiis.

keehi a dussa dereti uttida sohuwan sagadan qassi keehi gita mittati de'oosona qassikka shaaraar de'iya saloy de'iyaagee beettees. he sohuwan dumma dumma mittati de'oosona.

Ha misilee birattappe oosetiya miishshaa; qasi etikka maddoshaynne kaltta tuute beettees; eta giddon ciishsha meray de'iyo issi maddoshay yiicceti uttidaage beettees.

wolaytta odibessaa ooshi zaaruwan oyshaa zaaridi de'iya issi ordde na'ay beettees appe guyyeera qassi cora asati eqqi uttidaageeti de'oosona

issi elagana7ai geeshsha maxaafaa oiqqidi xoossaa qaalaa giyan odi didiyaagee beettees appe guyye baggaara qassi mitta bolli zemppi uttida kushiyaa xaaxidi boota maaya maawotida na7ai de7ees qassi hareekka gidduwan de7ees

issi deree de7iyo heeran urqqa torbooquwaa garssan cora asati mittaa oiqqidi eqqi uttidaageeti de7oosona eta giddon qassi issi orttodooksiyaa woossiyo keettaa qeesee de7ees etappe ya baggan qassi uuttai toketti uttiis

Gita aaho kaamiyaa ogiyan bootta kaamiyaa haa koyeedda de'iyaara beettawusu. Qassi he kaamiya ogiyaa gidduwan gita zambbatinne mittati de'oosona. Qassi etappe hefintta baggaara tamaara naati ogiyan hemettiidi diyaageeti beettoosona.

issi puulatta utteda giiga utta mishiriyaa dungguuza maayada wolaitta odi bessaa oychi zaaruwaa aattaidda de'a issinna beettausu i sunttaykka qassi yaagees godattiyo daalootto firihooto yaagees

Gita mittay de'iyoo heeran cora asati de'oosona. eta gidduwaan qassi sakaaletti uttida miizzayinne qassi guye baggaara zo'o miizzay de'ees.

walaitta yomiburshiyaa geliyopenggiyan cora asati yaanne haanne biddi deyaageeti beettoosona hegeetuppe qassi gidduwan issoi dimotoriyaa bollan uttidi babarulan borssaa ba77i uttidaagee beettees

keehi deree de7iyo mela heeran goshshan gede goeti uttida biittainne qassikka issi issi adussa mixxati de7iyaageeti beettoosona yesohoi keehi qassi dugettainne pudettai de7iyo kakati uttida soho

issi keettaa garssan qashon lo'iya cora maatta miizati de'oosona. he miizatuyyo qassi hokki uttida barkushiyan maataa oyqqidi bo'ay de'iyo bitanee etayyo maataa yeggidi de'ees

Gita aaho kaamiya ogiyan cuora motoreti bantta xomppiyaa xomppiiddi qassikka biskkiliitiyaa bollan uttida na'ay oleitta dichcha ashuraabiyaa bari hashiyan oyqqi uttida na'ay beettees. etappe guyye baggaara qassi wogga gita kaameti de'oosona.

Ha misilee boottaa maayuwaa mayyi uttida attuma naatinne macca naati beettoosona; eti de'iyoosan qassi keehi gita mittay qassikka lo"iyaa aaho kuhay de'ees.

Haahuwaan beettiyaa xoqqa deree cuwattidi de'iyaagee beettees. wogga kaameekka qassi de'iyaagee beettees. a yuushshuwaan dumma dumma cora mittati de'oosona. puulatti uttida katamay qassi de'ees.

Ha misiliyan wogaa maayuwaa maayi uttida ciima asaati bantta kushshiyan irxxa maataa oyqqidi qassika tooraa oyqqida biitaneti betosona.

keehi modhida boora bolani wolaytta sanga booraa yaagiya xuufe a bollani beettesi booraykka goynaa xaaxidi baaga sintta haakko zaaridi beettesi.

iita woraa garssan cora mittati de'iyoosan dirssa garssan diretti uttida godareenne kana massatiya worakana malay qassi naa"ay de'es etappe guyye baggaara cora mittati de'oosona

Issi kaamiyo ogiyan huleitta dungguuza merai de'iyo qalameetti eexxido shuchchaynne biratay de'iyaagee beettees. appe ya baggan qassi dooretti uttida bilookeeteti de'oosona. qassi he ogiyaa gidduwan gita adussa zambbay de'ees.

qocan salo merai de7iyo sharaa bollan micetti uttida caammai beettees. hegeetuppe qassi issoi shebexxiyaa issoi qassi naati tookuwaaseekka aidi wottiyo caamma.

Dumma dumma asati yiidi pootuwa denddiyo sohuwan xawulaappe oosettida alleeqoy qassi abollan xaaxetti uttida tura masatiya maata malayinne appe gidduwan qassi wozanaa si'ilee diyo zo'o ciishshay beettees.

qamman xomppiyan puulatti uttida issi keettee de7ees hegeettaappe gada baggaara bootta dunkkaanee de7ees kare baggan qassi motoree eqqi uttiis naa77u asatikka eqqi uttidosona

issi keettaa kareni dumma dumma meraara de7iya puulatti giigi uttida ixaanaa cuyeyo miishshai beettees. ikka qassi issoi birataappe meretti uttiis.

issi aayya bar ussiyo oykkada eqqidaara beettausu ippe guyye baggaar qassi salomera de'iyo qalamiyaa tiyeettida keettay beettees qassikka yuushuwan gita mittati de'iyaageeti beettoosona

keehi puulatti uttida ushsha keettaa giddon xarabeezza bollan uttida cora asati beettoosona eti qassi naa77a naa77aa gidi uttidi uttoosona eta miyiyan qassi ciishsha toketti uttidaagee de7ees

Ha misilee qocaa bayzuwaassi shiiqida urqqa miishsha gidiya bashee beettees. He basheekka oyttaa uukkiyo bashee, buddeenaa uukkiyo basheenne qassikka daabbuwa uukkiyo bashee beettees.

issi qorqqoruwan daasettida daaze giddon mattaara de'iya dumma dumma cora saaxi neti de'oosona etape giddon qassi issi bitanee mattaa oikkiyo hiillay de'iyoogee mattaa oykkiiddi maayuyo maayuwaa maaya uttida bitanee beettees

Issi ogiyaan asay biiddi diyaagee beettees. qassikka naa"u moterettinne issi motoree qassi guye bagga goomay kiyi uttido motoree beettees.

issi bitanee eqqi uttidi haasayidi diyaagee beettees appe guyye baggaar qassi oidda asati de'oosona etappe guyye baggara qassi amerkka banddiray de'iyo yukee geetetti xifatee de'ees

laappun attuma asati eqqi uttidusona etappe guyye baggaara qassi bootta qalamiyan teettida keettay de'ees qassikka he keettaappe sintta baggaara dooruwan de'iya shuchchay de'ees ha asatuppe qassi gidduwan naa''u xaaceti de'oosona

Hagee orttodooqso woosiyo keettaa a yuushuwankka qassi gita wogga mittati de'oosona. qassi ha woosiyo keettaa kare baggaara mairiyaami misilee de'ees.

Issi bitanee ba huuphphiyaappe doommidi tohuwaa gakkanashin bootta maayuwaan alleeqi uttidagee bari kushshiyaankka qassi adussa tooraa oyqqidi paraa qassi alleqissi uttidi eqqidagappe guye baggaara daro cora asay de'ees.

keehi maataara lo''iya heeran heezzu qeeri naatinne naa''u yelaga naati de'iyaageeti beettoosona sinna qassi sinttakko xeellaidda barkkushiyaa xeessan woottidaara de'awusu etappe guyyeera qassi gita mittati zaafetikka de'oosona

Ha misilee tohossa Toophphiyan wogaa quma gidiya qumatuppe issuwa gididda kurkkuppaa giyo qumaa, ikka keehi lo'i puulatti uttidi keriyan giigi utiis.

wolaitta dungguuza maaye uttida naa77u maccaageetinne eta gidduwan qassi wolaitta yettanchchatuppe issuwaa gidida bongge bootta maayuwa maayidi barinaa77o kushiyaa gatte uttidaagee beettees appe qommo baggaara qassi yooyo gifaata giya xifatie de7ees.

Wolaytta yettanchaappe issuwa gidida " Diidi Gaagga " giyo yettanchay beettes. Aara qassi issi puulatta uttida maccaara beettawus. Ha misile " woze " giya yettaa misiliya.

bootta maayo maayidi bantta kushiyankka qassi bootta banddiraa oiqqida cora yelaga naatinne qassi etappe guyye baggaara gita worai mittan kumi uttidaagee beettees etappe issoi qassi sintta baggaara hailanddiyaa haattaara oiqki uttiis

dere de'iyo sohuwan dumma dumma leemo keettati qoodankka qassi ichchashaa gidiya leemo keettati beettoosona he keettaappe ha baggaara qassi goyetti uttida biittay de'ees qassikka maataa miididiyaa miizati beettoosona

Ha misilee ichchashantto kifiliya wolayttatto luxiyo maxaafaa. Ha maxaafa bollan de'iya ha maxaafayo gatee ishatamu bira giya xifatee de'iyoogaa. Ayyo meray qassi maata mala.

Ha misilee keehi puulatti uttida keetta gidduwa. Ikka qassi ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara keehi adussa magalashoy beettees. Akka ikka qassi haddirssa baggaara de'iyagee qashetti uttis.

Ha misiliyan gonggolo garssan eqqi uttida naa"u yelaga naati beettoosona. Hegeetuppekka issoy wolaytta banddiraa ba kushiyan oyqqidi ba qooriyan xaaxi wottida issi na'ay beettees.

Keehi aaho goshshan kattaa ayfee zeretti uttidaagee beettees. A yuushuwan qassi gita mittati de'iyaageeti beettoosona. Ha kattaa ayfee xeellanawukka keehippe lo'ees. Sippi giidi qassi kummi uttiis.

issi shuchcha keettaappe kare baggaara equwan de'iya naa"u motoreti beettoosona. ha motoriyaappe issuwan qassi karetta maayuwa maayida issi bitanee uttidaagee beettees. qassi he kare baggaara qassi mattaa bankke keettay de'iyaagee beettees.

issi heeran qorqqoro dirssai de7iyo sohuwan cora yelaga naati ogiyaa puulai hidideyaageeti beettoosona. hegeetuppe issooti issooti barailan oikkidi shuchchaa caanidi deyaageeti beettoosona.

xora yelaga maccanaatinne yelagga attuma naati wolaytta wogaa maayuwaa bullukkuwaa maayada qassikka dungguuzai de'iyo bootta shuraabiyaa maayira naati beettoosona. eti bantta wolaytta wogaa qumaa miidi do'oosona.

kaamiya ogiyan isi karetta kaamee irzzoti uttida gutaran yuuyidideege beettees qassikka he kaamiyaa achchan de7iya pooliyaa bolli woikko maabiraatiyaa bollan toophphiyaa banddirai de7ees

Kaamiyaa ogiyan eqqida cora kaametti beettoosona. Etappe qassi heezza gidiyage issi meray de'iyoga. Ha kaamiyaa giddon qassi cora asati deosona. Qassikka dumma dumma Gita mittatti beettoosona.

Toho kuwaasiyaa dembban wolaytta dichchaa citati hokki uttidaageeti beettoosona. gidduwn qassi gooliyaa aagiya naagiyaagee de'ees. qassi etappe guyye baggaara cora kaafiya asati de'oosona.

Orddokise batakaskkana kare baggaara cora ammaniya asati eqqi uttidaageeti beettoosona. Eta gidduwan gita Toophphiya banddiray de'iyo pooxaa ba huuphiyappe tohuwa gakkanaashin xaaxi uttidaage beettees.

Gita zaallaappe woocettida gonggoluwa masatoyagaa giddon oyddu qeeri naati diyageeti beettoosona. Qassikka zaallaa me'oyi eta sinttan utti uttidaagee beettes.

issi keettaa giddon goshsha garssan de7iya toketti uttida shonkkooruwai qassikka mangguwaa aifee de7iyaagee beettees appe qassi kare baggaara gita wogga zaafeti de7oosona

Issi yelaga na7ay barinaa77u kushiyaa pude xoqqu oottidi ogiyaa bollan makinaa kaamee al7oosan de7iya zarphphiyaa bollan unttdagee beettees appe qassi guyyessa baggaara shaafay.

Ha misiliyaan naa"u yelaga naati ajjorappe hafintta bagaara eqqi uttidaageeti beettoosona. Etikka qassi issoy zo'o shurabiya maayi uttiis. Issoy qassikka wogga koottiya maayi uttidaage beettees.

Hagee wolaytta giddon de'iya ajjooraa soossuwa misiliya. Ikka keehi woraxxi uttida sohuwan de'ees. Keehi adussatettay de'iyo, keehi kakay de'iyo yashshiya soosso.

Misiliyan keehin gita wora garssan laappun asatinne issi qeeri na'ay beettes, hegeetu giddon qassi ba huuphiyan shashiya qacida issi mishiriya de'awus.

Ha misiliyan gonggolo garssan eqqi uttida yelaga na'ay beettees. Ba kushiyan qassi haddirssa baggaara wolaytta banddira oyqqidi qassi ushachcha baggaara qassi tooraa oyqqidaagee beettees.

qooca giddon qorqqoruwaappe oosettida daasiya gidda garssan kare baggan uttidi maayuwaa sikkiidi diya yeraga naatinne issi aaway de'aagee beettees

ichchashu yelagga naati bootta maayuwaa maayidi qassikka naa''u maccara naatuppe issinna guyye baggaara ba kushiyan wolaytta banddiraa oiqqada ba huuphiyan qassi qophiya wottada eqqidaara beettausu

Issi keettaa asati aayyiyanne aaway qii na'ay keettaa penggen eqqidaageti beettoosona. eta keettaayoo kare baggan tiyetti uttida qalamiyaa meray maata mera. qassikka karen oydeenne shuchchati de'oosona.

ha misilee mesinuwa muruta gidida xaatta santtaa qommo ha santtaappe gidduwan eqqida naa"u bitaneti de'oosona. qassika etappe guyyessa baggaara mittay de'ees.

guutta eezzu naati qoometto uttidaageeti de"oosona hegeetuppe qassi naa"ati shaashiyaa qacci uttidosona isinna zo"o shuraabiyaaranne karetta shaashiyaa qace uttaasu isinna qassi adille ciishsha marai de'iyo shuraabiyaaranne zo"o shaashiyaa qaca uttaasu

yelaga na'ay keehi puulatidi bataskkana giddon ayyana yettaa yexxiidi diyaagee beettees. appe qassi ushachcha bagaara issi yelaga na'ay gede simmid xeelidi de'iyaagee beettees.

issi sagada biitta de7iyo heeran cora guutta naati eqqi outtidosona. ettikka qassi dumma dumma merai de7iyo maayuwaa maayi uttidosona. eta gidduwn issi issi wogga asatikka de7oosona.

Ha misile keehi puulati uttida magalashshoy beettees. Ha magalashshoykka ya baggaaranne ha baggaara dancceti uttiis. Appe gidduwan bootta le'e magalashshoy de'ees.

orttodokise woosiyo keettaa qeeseti issi isan shiiqqi eqqi uttidaageeti beettoosona. etappe issoy qassi kiyi eqqidi barqqoore naxalaa xaaxxi uttidi haasayi dideyaagee beettees. he qeesetupme guyye baggaara maataama meraiy de'iyo xalamee tiyetti uttidaagee beettees.

amarida asati kaamiya ogiyan eqqidi qassikka bantta kootiya qassi wolaita dungguuzaa maayuaa maayidi eta gidduwan qassi eqqida issi bitanee karetta zo77onne bootta merai de7iyo banddiraa oikki uttiis.

Deskkiya bollan kattaa ayife gidiya muuzzee, paappayayinne shunkkuruutee deskkiya bolli uttidaagee beettees. Appe qassi guyye baggaara karetta oyidee de'ees.

Cora yalaga naati gita mittiyay de'iyo sohuwan qassikka maatay de'iyo dembban bootta maayuwaa maayidi eqqi uttida cora iyalaga naati beettoosona qassikka maataamma merai de'iyo banddiray gidduwan tohetti uttiis.

keehi puulatti uttida maatai de7iyoosan issi mishira barxxeessaa oikkada eqqidaara de7ausu qassikka ippe sintta baggaara zo77o miizzainne karetta miizzainne de7iyaagee beettees

wolaytta wogaa qumaappe issuwaa gidida yeechchan qoletti uttida boyee, donoynne shukkaaree de7iyaagee beettees. eta giddon qassi naa77u meray de7iyo barbbareti zo77oynne maatay de7ees.

issi shimmaynne qoohphiyaa wottidi qassikka hashiyaara zo'o ziro biido koote maayri pooxaa sikkiidi deyaagee beettees. ibbara naa"u kushiyaa miccidi he pooxaa oykki uttiis.

Ha misiliyan issisaa shiiqi uttida urqqaa miishshaa gidida jabanay beettees. A giddon qassi issi hayilanddee beettees. Qassikka asaa tohoy beettees.

urqqaa miishsha gidida baattatinne otoynne uttidaagee beettees. ha miishay qassi go77iyoogee tikki ehido haattaa shiishshiidi wottanawu keehippe maaddiya miishsha.

Issi uworaa garssan cacara merai de'iyo karetta gawariyaa hemettaydda de'iyaara beettawusu. A de'iyo heeran gita maatati de'oosona. Ippe qassi sintta baggaara bootta worqqatay sa'an de'ees.

wolaytta dungguuzaara de'iya maayuwaa maayida issi keettaa asati aayyiya aawaynne qassi heezzu naati beettoosona. hegeetuppe naa"atu macca naata aayyiyaanne aaway bari kihuwan oykki uttidosona issi helaggaa na'i qassi eqqi uttiis.

Issi sohuwan maate de'iyo heeran maaraara eqqida attuma asatinne maccaasatinne de'oosona etappe guyye baggaar qassi gita mittay de'ees qassikka haahuwan barkka barkka eqqida asati de'oosona.

Naa "u yelagaa naati bullachchetidaageeti pootuwa denddi diyaageeti beettoosona. Etikka keehin lo"iyaa naa"u meraara de'iyaageeta qassi akka ba kushshiyan boottaa keehi puulatti uttida ciishsha oykka uttaasu.

Puutiyaa puutisiyo sohuwan biittan kumida karetta pesttaallee de'iyo miishan eqqi uttida puutee xiiddaa puutee beettees.

issi keexettii uriichibeenna keettaa giddon luuxidi de'iya macca naatinne attuma naati bantta dabddatara deeskkiyaa bolli wottidi asttimaaree qassi bootta maayuwaa gawaaniya giyoogaa maayadi tamaarissidi diyaagii beettees

issi yealaga nai bootta maayuwaa maayidi barkkushiyan xam77aara de7iya wolaitta banddeeraa oyqqi uttidaagee beettees appe qassi miiyya baggaara issi na7ai bootta maayuwaa maayidi karetta suuriyaa giixxi utes

wolaitta odibessaa oshizaaruwaan issi bitanee zo77o kootiyaa maayidaagee beettees appe guyye baggaara qassi cora asati de7oosona qassikka maata marai de7iyo qalamee teetti uttida keettai de7ees

porqqoro keettaappe kare baggan eqqi uttida qeeri naatinne qassi naa77u attuma yelaga naatinne issi yelaga na77iya eqqidaageeti de7oosona . he keetta yuushuwan qassi muuzzeenne gita wogga, mitteinne, qassi uuttei doodetti uttis

Xaaceti harddiida ogiya bootta qalamiyaan tiyyidi diyaageeti beetroosona. Etappe naa"ati bicca meraw biya maayyuwa maatti uttidoosona. Qassikka gita aaho kaame beettees.

Ha misiliyan issi yelaga na'iya naa''u tohuwara de'iya motoriya bollan uttada qassikka ba hashshiyan Wolaytta woga maayyo gidida dungguza motoriyanne ba hashiya mayssadaara beettawus.

issi gate garssan eqqi uttida cora attuma naati beettoosona eti de'iyo eran maatay mokke uttidaagee de'ees qassikka etappe guyye baggaara cora mittati de'oosona eta giddon issoi zo"o maayuwaa maaya uttiis.

Ha missiliyan gita aaho ogiyan sintta baggaara naa"u attuma yelaga naati qassikka haddirssa bagaara issi bitanee diyaagee beettees, hara gujjobay qassi sintta bagaara para gaare malay beettees.

Issi keettan cora oidati shiiqi uttidaageedi de'oosona. he oydatuyyo gidduwan de'iya xaripheeza bollan ushaa uyiyo burccuqqoy sopttenne qassikka salomeerai de'iyo carqqee de'ees.

Ha misilee issi quma keettaa kare baggaani oyidee, qassikka kushiyaa mee'ettiyo miishshay, issi bitanee qassi dugettaa he keettaakko wol'iiddi diyageenne karen mittay dooretti uttidaagee beettees.

issi shuchcha keettaappe kare baggaara cora asatinne qassi motoreenne gita issi kuway de'iyo mittay de'iyaagee beettees hagaappe qassi issuwan motoriyaa bolli uttida issi na'ay beettees

Naa"u issi keettaa asa gidida aayiyanne aaway bantta qii na'iyo oyqqidi wolaytta wogaa maayuwa maayidi pootuwaa denddidi de'iyaageeti beettoosona etappe guye baggaara samppati de'iyageti beettoosona.

issi yelaga naa77iya barkkushiyan silkkiyaa oiqqada bulluqquwaa maayaar alleeqa uttidaara beettaosu ippe guyye baggaara qassi zo77o merai de7iyo ciishshai de7ees

Wolaytta wogaa maayuwa maayida 5 attuma asati bantta kushiyan maccaamiya tooraanne goddalliya oyqqidaageeti beettoosona. Qassikka etappe guyye baggaara issi miizzaynne issi mishiriya beettawusu.

Misile qamman kaamiya ogiyaan eqqida heezza gidiya maccaassaynne qassikka laappuna gidiya attumassay eqqidaageeti beettoosona, etappe qassi zokkossa baggaara kaame de'ees.

issi keetaa garssan dumma dumma kushiyaappe merettida hiillanchchatu qassi woikko durssau go77ettiyo dumma dumma mooziiqa woiqko yeettau go77ettiyo a dussan cachcha za7ee de7ees

Ha misiliyan issi keettaa garssan qeeri heezzu tohuwara de'iya oydeti beettoosona. Qassikka maxaafaa duuxati sa'an beettoosona. Harabay qassi ambbiilleekka de'ees.

puulati giigidi uttida wolaita keettaa kare baggan yettau xaqqamettiyo woikko go77ettiyo yetta miisha gidida cachcha zayyeenne toorainne karen diyaagee beettees

Ha misiliyan keehi xoqqa dereenne qassikka haahuwan qorqqoro keettay beettees. Issi issi adussa adussa mittatikka Qassikka ha biittay anccoti uttida biittay shuchchaara walketida uttida biittay beettees.

Hugga aaho gita kaamiya ogiyan asa yaan nehaanne efitiya kaamee beettees. Appe qassi guyye baggaara gita zaafe mittati beettoosona. Qassikka ogiyan yaanne haanne hemettiya asay beettees.

keehi puulatti maayi giigi uttida cora macca asaynne attuma asay eqqi uttidaagee beettees etikka qassi dumma dumma asati bantta wogaa maayuwaa maayida cora asati beettoosona hegeetuppe issoy geediyo asatikka beettoosona

shiiquwa sohuwan issi bitanee huuphiyaara malaaxai barqqooriyan dungguuzaa xaaxi uttidi qassikka i maayido wogaa maayo gidiya dungguuzaa maayo uttiis

Issi qocaa garssan shamiidinne baizziiddi dei'ya cora asati beettoosona hegeetuppekka qassi naa"u maccaageeti birataappe oosettiya miishsha gidida billa maa issi mishiriyaa issi mishireeppe ekkai dediyaara beetto

Ha misilee wolaytta wogaa maayuwaa maayi uttida attuma yelaga na'aynne macca yelaga na'iya bantta issi issi kushiyan qoomettidi parssuwaa dagiidi diyaageeti beetoosona.

Pora asati wolaytta dungguuzaa maayuwaa maayidi qassikka daro odi bessaya de'iyo heeran issi bitanee barkkushiyaa xuqqu oottidi asaayyo odiidi de'iyaagee beettees.

suuppa shuchchati kummido heeran booketti uttida sohoy beettees he sohuwaappe sintta baggaara qassi doorettidi uttida biittai de7ees appe qassi ya baggaara wogga gita mittati de7oosona

Ha misilee wolaytta odi bessaappe ekettida misiliya. Ha misiliyan beettiya bitaniya sunttayi mantta zakkariyasa abineta geetettes. Ha bitanee qassi wolaytta yuushuwa woradan de'iya timirtte keettatu xifate keettaa gadaawaa.

Ha misilee qocan de'iya issi qii naanne qassikka ba sinttan keesheta oyqqi uttiis. Qassikka sharan daasetti uttida issi keettay de'ees.

Ha misiliyan heezzu durssanchchati wolaytta woga maayuwa maayidi bantta qooriyan qassi maahiya calaa maayidi qassikka bantta kushiya tooranne gonddalliya oykkidi duriiddi diyageeti beettoosona.

aaho oogee de'iyoosan gidduwan maabiraatiyaa mittaynne qassikka adossa zambbay beettees appe pude baggaara qassi lewi hotelnaa risttorant giya xifatee beettees

heezzu yelaga maacca naati konsso wogaa maayuwaa maayidi kare baggan oidiyaa bollan woottidi halakkuwaa pirxxiidi diyaageeti beettoosona etappe guyye baggaara leemo keettay de'ees qassikka mittan diretti uttida dirssay de'ees

keehi gita shuchchaappe oosettida wolaytta soodo yunburshshiyaa penggiyan yaanne haanne geliya asati beettoosona qassikka eta achan de'iya gita ogiya poo'oy woykko xomppee beettees

Hagee misilee naa"u yelaga naati bantta kushiyan geeshsha maxaafaa oyqqidi nabbabiyddi diya yelaga na'aynne qassikka ba kushiyan xomppiya oyqqida macca na'iya beettawusu.

Ha misilee wolayitta wogaa qumaa qommoppe issuwa gidida boyyiya misiliyaa. Eta giddon qassi zo'o barbbaree de'es. Qassikka deskkiya bollan issi sinee de'iyagee beettees.

issi daro qomo ishati kumido suuqe garssan kaquwan de'iiya cilppay haattaa duuqqiyo jooggee qassikka sineenne saaneti de'oosona.

Ha misilee qoccan issi maccaasiya eqada poosheti uttida sharan shukaare kumi uttidaagenne qassikka amarida shukaare sa'an diyaagenne wotuwan wotuwan diya boynaa misilee beetees.

Ha misiliyan macca maxaafaa keettaa oosanchchiya beettawus. Ippe guyyessa baggaara qassi cora dumma dumma luxanchchatussi giigida maxaafati de'oosona.

issi bitanee kootiyaa maayedi giddo baggaara bootta shamiziyaa maayi uttida bitanee goshsha amurutta gidida toketti uttida badalaa gidduwan eqqi uttiis

kushshe hiillan merettiya urqqaappe merettida aattaa uyyo miishai haitta tukkiya jabanai qassikka xaaroinne shaatee de7iyaagee beettees

Naa"u kaameti keehi lo"iya gita shuchchaara keexettida keettaappe sintta baggan eqqi uttidosona etappe issoi qassi zo'o issoi qassi bootta kaame he kaametuppe zo'o kaamiyan issi karetta maayo maayida issi bitanee eqqi uttiis.

kaamiyaa ogiyan issi hare gaaree mitta muduwaa caane uttidaagee beettees. he hara gaariyaa bollan qassi issi yelagga na7ay hare gaariya bixaalaa issi kushiyan dafi uttidaagee beettees.

qocan bayzzanau shiishshi oottido lokkomaynne badala de'ees. he badalay qassi lasttiqee huuphiyaa bollan de'ees.

keehi puulatti uttida deree de'iyo heeran tokettida maata malay de'iyo tossay de'ees. Qassikka he sohuwan gita wogga a dussa zaafeti de'iyaageeti beettoosona.

issi dere de7iyo heeran bootta shamizziyaa maayiddi karetta suriya gixxiidda bitane...

Kase kawuwa tophphiya xaatta moconaa hayilemariyama desalegna. Appe guyye baggaara qassi banddiray beettes. I bakushiyan biiriya oyiqqi wottis.

issi mishiriyaa wolaitta dungguuza maayuwaa maayada qassikka barhuuphiyan zo77o qalamehatiya uttidaara wolaitta odibessa oshizaaruwaa oottedda diyaara beettoos ippe qassi guyye baggaara issi bitanee eqqi uttiis

Wolayitta wogaa quma gidiyagaappe issoy boyyee, boynaynne donoy naa"u meray de'iyo barbbariyan doodetti uttidaagee ikka zo"onne maata mala de"iyaa barbbariyan doodetti uttis.

Gita mittati de'iyoosaan keettaappe kare baggaara cora asati yafaran eqqi uttida macca asati beettoosona. Issooti issooti gidduwan qassi attumaageetikka de'oosona.

Deskkiyaa bollan bootta saaniyaara shiiqida wolaitta wogaa qumappe issuwaa gidida cacara boyyeenne bootta boyyee gidduwn qassi zo'o baribariyan uttidaagee beettees.

issi yelaga na7ai xaulaappe oosettida boo yos giya xifatee de7iyo mittaa oiqqidi bar kushiyaa he xaulaa bolli zemppissidi bootta shuraabiyaanne karetta qonxxaanne karetta caamaa wotti uttiis

gita xoqqa deree beettees ha deriyaa de7iyoosan qassi salo meeraikka beettees qassikka maabiraatiyaa shubai biidaagee ogiyaara beettees

Ha misilee issi guutta na'ayi wolaytta wogaa gidiya dungguzaa xaaxi wottidi ba gediyankka bootta lo'o alleequwara de'iya caammaa wottidi wolaytta ambban de'iya gutaran eqqi uttis.

misilee woossiyo keettan gufanni uttida qeeri naati bantta kushiya ayfiya bolli wottidi woossiiddi diyageeti beettoosona. eta gidduwankka cora oyideti de'oosona.

kehi aaho gadiyan boorai bainnan waaxetti uttida kadoinne qambbaraynne de'ees hagaappe qassi sintta baggaara gita wogga mittati de'iyaageeti beettoosona

cora asati qoometti uttidi heeleliyaa kaa77ididiya asati beettoos

Ha misiliyan qocan de'iya zal'ianchchati bantta zal'iyo miishshaa oyiqqidi uttidaageeti beettoosona. Hegeekka eti zal'iyogee bootta tuummoy, zo'o shunkkuruutee, barbbaree beettes.

Cora luxanchchati haddirssaaranne ushachchaara maxaafa keettan luxiiddi luxiiddi de'iyageeti beettoosona. Qassikka sintta baggaara sinttauw hemettiiddi de'iya Issi yelaga na'iya beettawus.

Doozzata tokkiyoo sohuwaani naa"u naati biittaa zaaridi de'iyaagetinne naa"ati qassi eqqi uttidaagetinne issoy gede simmi uttidaagee issoy qassi ude simmi uttida asati beettoosona.

Odi bessan ooyshi zaaruwaa oottidi de'iya issi bitanee beettees. ha bitanee ba qooriyan wolaytta dungguuzaa xaaxi uttiis. appe qassi guyye baggaara hashshu saro yeeta giya xifate de'ees.

issi shiiquwaa sohuwan uttida cora asati de7osona. he sohuwankka qassi bodite katamaa aisuwaggiyaagee xifatee de7ees. he asai qassi bootta koppiya wotti uttiis.

cora asati issi gadiyaa giddon mesinuwaa muruta gidida togetti uttidaagaa be7anau shiiqi uttida cora asati de7oosona eta giddon qassi bootta maayuwaa maayida asatinne zo77o maayuwaa maayida asati beettoosona

issi keettaa garssan oiddu asati de7oosona etappe naa77ai maccaageeta naa77ai qassi attumaageta eti de7iyoosan cora miishshai de7ees eti hegaa qoodidideyaageeti beettoosona

naa77u yelaga naati wolaytta yettanchcha gididaara issinna sintta baggaara bantta huuphiyaa keehi puulatti giigi uttidi bar qooriyaankka qassi bootta borssaa aatta uttara lo77i giigidi wolaytta bullukkuwaa maayi uttidosona.

Issi qorqquruan ddirattida uttida keettaa giddo baggaara karen de'iya gita wogga mittai beettees qassi he keettaa huuphiyan odibessaa saabiyaa diishe giyoogee de'ees.

musulume woossiyo keettaa ammaniya asati ubbatikka gulbbati uttidi bantta naa77u kushiyaa bantta gulbbataa bollan wottidi woossiiddi diyaageeti beettoosona. etappe qassi guyye baggaara cora asati eqqi uttidaageeti beettoosona.

issi yalaga na'ay kurkkure gaariyaa laaggididiyaageenne shanxxaa oykkara himettiyay de'iya issi mishiriyaa be'awusu.

Quma keettaa karen kare baggaara birata giddon togetti uttida maata merai de'iyo kehe puular de'iya ciishshai de'ees. appe qassi kare baggaara issi issi sa'an togetti uttida shuchchai de'ees.

Issi keehi gita ushsha keettaa garssan beettiya dumma dumma ushaa qommoti dooretti uttidaageeti beettoosona. He ushshay uttiyo sohuwaa miiyye baggara qassi zo'o meray de'iyo ushshaa qommoy de'ees.

knaamiyaa ogiyaa gidduwan cora asati bantta kushiyan cachcha zayiya oikkidi qassikka bantta hashiyan maahiya caraa maayidi uttida cora asati de7oosona etappe qassi miyye baggan kaamee diyaagee beettees

wolaitta yuuburshshiyan giddon de7iya issi tamaariyo kifile shuchchaappe oosettida gitan shuchcha keettai de7ees he keettaa penggee qassi dooyan de7ees appe sintta baggaara zammaana puulatti uttida ababai de7ees

Ha misiliyan wolaytta wogaa maayuwaa maayida wolautta gita yettanchchati beettoosona. Hegeetuppekka gidduwan de'iyaa karetta qophiyaa wottidaage yettenchchaa Fishshaale Milkkana.

Ha misiliyan issi bitanee daamoota giyaa xuufee de'iyo banddiraa oyqqidaagee sintta baggaara beettes. Ikka adill'e ciishsha merayi de'iyo maayuwa maayi uttis. Appe guyye baggaara cora asati ispporttiya oottiiddi diygeeti beettoosona.

He kaamiya ogiyan naa"u hare gaareti hemettiidi deyaageeti beettoosona he kaamiya ogiyan qassi yaanne haanne hemettiya asati de'oosona. qassikka he miyyiyan gita adussa zaapee beettees.

beyiyoo keettay pootto keetta misiliya ha keettappe sintta baggaara qassi anjjetidaageetu potoy bullachchetidaageetu pootoynne qii naatu pootoy beettees.

Giita mittay de'iyo heeran aaho dembban cora asati oidiya kare keessi uttidi uttidaageeti beettoosona etappe isooti isooti eqqi uttidosona.

odibessan oychizaaruwaa oottidi diya issi bitanee beettees. ikka qassi ba maayuwaa karetta maayidi giddo baggar qassi boottaa maaya uttidaagee beettees. appe guyye baggaar qassi barinaa'o goshiyaa xaaxidi zo'o maayuwaa maaya otida bitanee beettees.

Issi qii na'iyaa bar huuphiyaa loitta puulatti dadetira hanuwan dadi uttada sinttakko xeellai dadiyaara beettaasu akka ba huuphiyaa danccuwan danccuwan heezzu man'iyan yiica uttaasu.

maayuwaa bayiziyo suuqiyaa karen dumma dumma meray de'iyo maccaa asatu qamisee eqqi uttidaagee beettees etappe qassi sintta baggaara zambbiiliyaa oyqqida issi mishiriyaa de'awusu

Cora putiyaa putisiyoosan dumma dumma puteti karetta laase sharaa bollan biittai kumidi uttidaagee beettees qassi issi bitanee gidduwan adil77e ciishsha meta shurabee maayidi eqqi uttiis

Issi yelaga na'iya keehi puulattada qassi xeillanugga lo"iyo meray de'iyo huuphiyan dadetta uttada barkkushiyan qassi issi na'iya i huuphiyaa oikka uttidaara beettaosu.

Issi bitanee barkkushiyan sharaa oykkidi bar issi kushiyan qassi porkkaa oikki uttidaagii eqqi uttiis appe guyye baggaara qassi cora karetta miizzati hokkidi maataa miidi de'iyaageeti beettoosona etappe ya baggaara qassi cora keettati de'oosona.

Ha misilee naa"u oyssaa zal"anchcha maccaasati bantta kushiyaan kiluwaa iyqqidi killiidi de'iyoo oyssay beettes. qassikka etappe sintta baggara zambbilee beettees.

issi aaho kuwaa garssan puutiyaa puuti siyo sohuwan cora dumma dumma qommo puuteti karettappe pesttaaliyan biittay kumi uttidi de7iyo puuteti beettoosona ha puuteti de7iyoosan kehi kohai de7ees

Ha bazzuwaan dumma dumma qantta mittatinne adussa deree de'iyaagee beettees. qassikka shaarara de'iyaa salo meraykka qassi beettees. hagaa bazuwaa garssan qassi dumma dumma mittati de'oosona.

Issi mishiriyaanne naa"u xaaceti bantta kushiyaan biiriyaa oyqqidi xaafidi de'iyaagetinne qassikka eti uyiyoo haattay eta sinttan de'iyaagee beettees.

ogiyan issi mishiriyaa yii na'aa ba'ara bar kushiyan qassi salo meray de'iyo yanxxila oyqqada hemettaydda diyaara beettawusu qassikka i pe sintta baggaara issi na'ay de'ees kooskkiyan qassi muuzee kaquwan de'iyaagee beettees

Cora asatti issi mala maayuwa maayiddi issippe eqqidosonna. Ettikk bantta kushiyan toora oyqqi uttidosonna.

Daro maccaasatinne attumaassi de'iyoosan issi mishiiree gade garssan barkefuw oduwaa qassikka haytta tukkiyan gujjiyo xaleta xalotiya naatiraa aybaa bessaidde doos.

ha misiliee issi gitaa zaala bollan kiyyi eqqi uttida asa kushee meray de'iyo shaaqqanccha misiliyaa. ha shaaqqanchcaykka ba qooriyaa sinttakko dapi uttidi xeellide dees.

wolaitta macca yeettanchchatuppe issinno gididaara abarasha gaagga geetettiyaara bar huuphiyaa zo77o qalameetiyaara ba manttirshshaaka qassi zo7o qalamentiyaara eqqautidaara beettausu

Issi aaho saynniyan xaraphphezza bollan uttidda ashuwassi matan bambbare buddeenaynne naa'u bilamay beetees.

ha misilee wolaytta wogaa maayuwa maayyi uttida etikka qassi bantta kushiyan toora gonddaliyanne cachcha zayyiya oyqqi uttidaageeti beettoosna. etappe issi maccaaranne issi attumaagee kiyyi eqqidi duriidi diyaageeti beettoosona.

issi wora garssan kakkae de'iyo heeran giita mittati de'oosona. qassikka boosooloy de'ees. he bootan qassi dumma dumma booketti uttida miittati de'oosona.

Issi keettaa garssan utti uttida piiqenne gaayyee beettees. qassi he gaayya uyanau uttanau lo"i giigi uttida shil"ay beettees.

Issi ma ma giya zo'o ashoy beetes. Qassikka a miyiyan oyttay, unccay, bambbarenne dabboy beetees.

spora orttodookise woossiyo keettaa asati dumma dumma merai de7iyo woossiyo keettaa zamaaratu maayuwa maayidi qassikka etappe guyye baggaara cora qeezeti de7oosona

Wolayttan de'iya woraytta yettanchchaappe issuwaa gidida caafaka alamaayoy yexxididiyaagee beettees. appe qassi ushachcha baggaara ijjinchcha lookkiyaara giya xifatee de'ees.

Oosso sohuwaan bantta ossuwaa oottidi de'iyaa heezzu yelagati beettoosona. etikka qassi ooso wode huuphphiyaa wottiyoo qophphiyaa wotti uttidaageti de'oosona. etappe issoy keehi eqqi uttida zanggiyaa bollan wodoruwaa qachchidi de'iyaagee beettees.

issi yelaga na7iya keehi adussa gida beettidaara bariqqantta qonxxaa gixxa uttada qassikka ba qooriyan kara baataa qachcha uttidaara beettausu a qassi issi qii na7aa oikka utta

Misilee keehi aaho lo"o goyetti uttida gooshshan toketti uttida uuttaa qommoti beettosona. a yuushshuwaan qassi cora muuzetti toketti uttidaagetikka de'oosona.

Ha misilee oyddantta kifiliyaa heeraa saynissiyaa maxaafaa. a bollan de'iyaa misileekka marasimasiyaa oyqettida yiira na'aanne konsso biittaa utettaa misileenne qassikka haattaa qaxiwattuwaa gaasuwaani melida ciishshati beettoosona.

Urqqa miishsha gidiya keehi aaho baatta appe ushshachcha bagan gaaye beetes. Qassikka daro hara buquray beetes.

issi goshshan tokketti uttidaagan cora atiddi oosona. he sohuwan qassi mokkiiddi de7iya paapayee de7ees.

Ha misiliyaan yeechchan uttida ashoy, daabboy unccay qassikka oyttayinne zo'o barbbaree beettees. eta giddon qassi issi bilamay beettees.

Hagee kushe hiillan merettida kiriyaappe merettiyaa dantteliyaa. ha danttelee qassi issoy kumetta issi mala kiriyaan dadettida dantteeliyaa issoy qassi dumma dumma merara dadettida dantteeliyaa.

kehi coratti uttida asai de7iyoosan issi bitanee eqqidi godaa qaalaa odiididdeyaagee beettees he asati keehippe cora

kiri deree de7iyo biitan daro mittatinne qassi xombban xombban de7iya keettati beettoosona he keettaa gaadan qassi toketti uttida kattaa aifeekka diyaagii beettees

Zammaana lo'iya keettaa giddon uttanawukka giigiya qassi xeellanawukka lo'iya puulaara de'iya oyideti de'oosona. qassi gidduwaani issi xarapheezay de'es. He xarapheezaa bollan bootta woraqatati de'oosona. Appe guyye baggaara qassi odi bessay de'es.

Naa'u maca asatti puttuwa paattiddi de'iyagetti issi dembba sohuwan uttiddosonna. Etti uttiddo sohoy keehi puulla soho.

Ha misilee issisaa shiiqi uttida wolaytta qumaa qommuwaa. Hegeetikka sulssoy, pilay, muchchoy qassikka yuushuwan oyttay, unccaynne mooqeti de'oosona.

Qocca garssan daro asay de'ees. Qassi shammiidinne zal'iidi de'iya asati cora asati beettoosona. Hegeetuppe sintta baggaara de'iyaageeti issi aaway bari buuchchaa qanxxettiddi de'iyaagee beettees.

Ha misiliyan worqqa zal'iyo keettay beetees. Appe sintta bagan maatuwa zal'iyo keettay beetees.

Issi bootta shanxxan bambbaretti kumi uttidaage beetosonna. Ettikka zo'uwara issoy issoy xombban walaketti uttidage beetees.

Issi yelaga na"iyaa gonggolo garssan karetta mittan oosettida "boos yoos" giyo xifate de"iyaa mittaa oykkada pootuwaa denddaydda de"iyaara beettawus. Akka ba huuphiyan karetta qophiya wottada borssaakka qassi ba hashiyaara duge yedda uttidaara beettawusu.

ha misiliee cora muuze qommoti kaamiya bollan dooreti uttidaageeti beettoosna. ha muuziya bollan qassi issi yelaga na'ay utti uttidaagee beettees.

ha misiliee sooddo ambban de'iyaa ashso keettappe issuwa gidida ajjuuta giyo ashsho keetta. a penggen qa issi motoriyaa oyqqida issi na'ay beettees. qassikka miyye baggaara salo meray tiyyettida keettay beettes.

Yelaga naati bootta maayuwaa maayidi bantta huuphiyaakka qassi qohphiyaa woottidaageeti beettoosona. etappe issinna qassi gidduwan wolaytta banddiraawoi kawuttidaara beettoos qassikka gaxa baggaara ba huuphiyan dungguuzaa qacuuttida attuma na'ay beettees.

Issi wudiyaa heemmiyaa bitanee cora meheta ekkidi duge laaggidi de'iyaagee beettees. etappe qassi hadirssa baggaara gita deree de'iyaagee beettees.

Wolaytta yettanchchati wogaa maayuwaa maayi uttidi bantta kushiyaan tooranne gonddaliyaa oyqqidaageti beettoosona. etappe qassi sintta baggaara yetanchchaa fishshale milkkani qassikka alemaayo zaassi beettees.

Ha misilee bollosso bombbe woraddan de'iyaa Ajjoora soossuwaa. Ikka gitatettay de'iyoogan haddirssanne ushachchanne baggaara naa"u soossoti dugeta wodhdhiide de'iyaageeti dere baggaara beettoosona.

issi bitanee sintta baggaara ba haddirssa kushiyan wolaitta banddiraa oiqqidi ba huuphiyaakka qassi qophiyaa wottidi kiitaa aattidi deyaagee beettees .appe guyye baggaara qassi cora attumaa asati de7oosona.

coora yelaga naati bantta sinttan muxo ashuwaa wottidi qassikka heezzu merai de7iyo baribariyaa wottidi oittaa unccaanne buddeena qassi oiqqidi miidi deyaageeti beettoosona. etta sinttankka qassi dumma dumma ushshaa qommoi de7ees.

issi qorqquron yu7i hal7hdhi diretti uttida toohu kuwase dembban yelaga naati adil7e ciishsha merai de7iyo shuraabe maayedi bantta loohisiyaagaara loohidideyaagee beettees

boottati yiiri qassikka toophphiyaa garssan de7iya asati yiidi xeellanaukka lo77iya keehi adussatattae de7iyo biratappe oosettida xoossaa zarppiyaa. ikka keehi kakaa.

dembban eqqida qashuwaara de7iya issi dorssainne qassikka ha baggaara boota dorssai dorssa marainne issi yela kunttiya dorssiyaanne issi yelaga naa7ai de7ees.

cora asati sapinetiya oosuwaa shiiqida asatinne eti banttaw kushshiyan dumma dumma bokkiyo miishshata oyqqidaageeti hegeekka akkappa, shoodiranne aylliya masatiyaageeta oykkidaageeti beettoosona.

issi qorqqoro keettay appe sintta baggaara gita addussa uuttay tokketi uttidaagee beettees. he keettayyo gaxa baggaara dirssay qassi qorqqoruwan diretti uttiis.

issi bullatti uttida bitan wogga ushuchchaappe oosettida keettaynne qassi ogiyan yaanne haanne hemettidi de'ya issi bitanee de'iyaagee beettees. he ogiyaappe qassi hebintta baggaara de'iya wogga gita mittayati beettoosona.

issi ziqqa sohuwan keexetti uttida gita adussatettai de7iyo shuchcha keettai beettees he shuchcha keettaappe ha baggaara qassi gita mittati de7oosona qassi melida maatai de7ees

issi shiiquwaa sohuwan uttida cora attumaasati beettoosona. hegeetuppe sintta baggaara naa77u xaacidi de7ayaageeti beettoosona. issoi bulla maayo maayidi barikushiyan qassi biiriyaa oikkidi waraqataa bollan xaafiiddi de'iyaagee beettees.

issi yalaga na7ainne naa77u yalaga maccanaati bantta huuphiyan qophphiyaa wottidi qassikka issi mala xifati de7iyo bootta shuraabiyaa maayi uttidaagidi de7oosona. ha na7ai qassi ba zokko baggaa bessiiddi toophphiyaa banddiraa oikki utiis.

Timirtte keettan de'iya kifiletu giddon guutta naati oidiyan xombban xombban uttidaageeti beettoosona eti maayido maayoy qassi zo'o maayo issi asttamaariya qassi boota maayo maayaara qassi ba suriyan qassi karettaa maaya uttidaara beettoosu.

Cora kaameti de'iyoosan issi kaamee sintta baggaara eqqidaagee karetta kaamiya appe kaalliidi qassi kaamiya ogiyaara biidi diya zo"o kaameekka beettees. appe qassi sintta baggaara wogga gita mittati de'oosona.

Ha misiliyan issi gita dembban puuttiya tokiidi diya macca asatinne attuma asay beetees. etappe issoy qassi puttiya tokiyo olaa bookiidi diyaagee beetees.

qocan micetti uttida salo merai de7iyo sharan cuora kofoneti de7oosona etayyo qassi dumma dumma merai de7ees hegeetuppekka salo merai de7iyo adil7e ciishsha merai de7iyo qassi maatamma merai de7iyo kofonee de7ees

Ha misiliyaan issi diretti uttida dirssaa giddon cora anqqara dorssati merankka lo"iyaageti qashshetti uttidaageti beettoosona. eta giddon issi issi guutta dorssatikka de'oosona.